waaw kay <hesitation> jërë ngeen jëf mbokk yi ci teeylu bi ci émission bii nga xam ne yéen a ngi koy leen indil mu nekk nag émission boo xam ne ñu ngi ko dugal ci <hesitation> cadre projet 4R boo xam ni que ne projet PAM la <breath> nga xam ne mu ngi koy liggéeyee ci juróomi régions yoo xam ne ciblé nañ ko li ci mel ni Tambacounda Kolda Kaolack Kaffrine Fatick <breath> et <hesitation> loolu nag program projet bii nag ñu ngi koy ñu waa PAM ñu ngi koy liggéey nag ci ndimbalu <hesitation> maanaam soutien technique ki nga xam ne mooy mooy <hesitation> Jokalante <breath> loolu nag tax na ba tey ñoo ngi am mbégte bu baax a baax di dalal fii <hesitation> suñu ay invités yoo xam ne que ne ñoom la ñu fas yéene amal li nga xam ne moom mooy émission boobu <breath> et bokk na ci suñu xarit di William <hesitation> Diatta unité développement rural résilience bu PAM monsieur Diatta na nga def
maa ngi sant Gorgui Kanté
alhamdulilah di la dalal jàm <hesitation> di di la dalal jàmm bu baax a baax fii ci <hesitation> RTS <breath> ànd ci nag ak <hesitation> Souleymane Diatta programe assistance <hesitation> bu PAM <music> Diamanka na nga def Souleymane Diamanka <hesitation> jërëjëf Souleymane <breath> kon nag mbokk yi ni ñu leen ko waxee rek ba léegi <hesitation> émission bi ci la ñuy sóobu nag xam ngeen ne que ne programme boobu noonu di projet 4R boobu nga xam ne waa PAM ñoo ko moom dici liggéey nag ak li nga xam ne mooy Jokalante <breath> et dafa di loo xam ne que ne lu ci am solo la ñu ànd si nag ak seen mbokk man mii nga xam ne man maay <hesitation> nekk fii Aliou Kanté fas yéene waxtaan ak yéen <breath> alors li may njëkk a laajte d' abord <hesitation> monsieur Diatta wala monsieur Diamanka ñoom ñaar ku ci nekk daal <breath> ndax mun nañu fàttali daal li nga xam ne moom mooy <breath> moom la projet bi ëmb <noise>
<hesitation> waaw kañ merci jërëjëf Kanté <hesitation> maa ngi <hesitation> bamtuwaat di nuyu <breath> <hesitation> askanu <hesitation> Kolda askanu Tambacounda <breath> ba nga xam ne bureau bi moom la ko réer ci wàllum <hesitation> projet 4R <breath> <hesitation> projet bi maanaam tamit bon mu ngi <hesitation> ci fànn yenn gox yu ñuy naan Kaolack <hesitation> Kaffrine ak Fatick <breath> ne ko sama benn naataango bu nekk Kaolack moom mooy gérer côté boobu man sama kàddu daal ci côté partie sud <coughs> maanaam Kolda ak Tambacounda fa nga xam ne <breath> projet bi fa lañ koy dérouler <hesitation> ci wàllum projet bi projet bi maanaam bu weesoo yeneen dëkk yi Sénégal tamit da doon dund ay jafe-jafe ci wàllum <breath> taw <noise> <hesitation> loolu nasaraan di naan variabilité pluviométrie <breath> <hesitation> varié <hesitation> na <hesitation> <coughs> jafe-jafe yi ci wàllum taw maanaam dafa am ay gàllankoor ci mbay mi <noise> ci mbay mi kese ci wàllum càmm gici wàllum <hesitation> maanaam lekk bi <noise> loolu moo waral tamit <hesitation> PAM <breath> gestu naan lii il foog ñu jóg ci taxaw <breath> naka la ñuy defee pour mën a saafaraal maanaam luy gàllankoor nga xam ne <hesitation> mbéy mi càmm gi wàllum lekk bi tamit <breath> naka la ñuy def pour mën a génnee <hesitation> nit ñi néew doole ñi ci loolu <noise> loolu moo waroon ne PAM gestu ci biir boppam <breath> seet seetat saytu daal di moins ba am projet bu ñuy naan 4R projet boobu ñeenti pàcc la <noise> <breath> moom la ñu naan projet 4R loolu moo waral sax suñu teewaay bi fii <noise> <hesitation> au niveau de fii RTS fii waaw projet bi daal en tout cas 4R la <breath> <hesitation> lu ko ëmb daal ñeenti pàcc la <noise> te ñeenti pàcc yooyu <breath> dafa am pàcc bu njëkk <noise> <smacks lips> ci wàllum mbéy lay jug kii <breath> <hesitation> lay gëstu lay yëngu daal wàllum mbéy <hesitation> wàllum <hesitation> dundal suuf <hesitation> wàllum formation wàllum équipement <noise> <hesitation> boobu mooy pàcc bu njëkk bi <breath> ñaareelu pàcc bi mu lu ñuy naan transfert agricol et transfert <hesitation> transfert de risque <breath> ci wàllum assurance lay gëstoo assurance boobu te tamit naa ci delluwaat ci kanam

ñee ñeenteelu partie bi ak ñeenteel bi <noise> <hesitation> ci wàllum <hesitation> crédit :ffra ak épargne tamit lay yëngoo naa ci delluciwaat tamit waaw foofu laa mënee tënk daal <breath> <hesitation> contexte bi nga doon laaj noonu ci wàllum projet bi
ci wàllu projet bi <hesitation> xanaa rek sama laajte bi ku dem sax <hesitation> dugg nga ci maanaam bu ma la naroon laaj lan moo tax ñu ne 4R daanaka composantes yi ñëw ñëw ñëw nga si waaye nag <hesitation> lan mooy mbébét bi daal lan lan lañ ciy séntu loolu tamit ba léegi xam naa ne ñëwoon nga si rek mais xanaa nga gën ko leeral rek maanaam projet bi <breath> lan lañ ciy séntu comme lu ñuy wax rek li nasaraan di naan objectif fii ci li nga xam ne moom mooy zone d' intervention yi
<hesitation> mëbët bi ngay laaj ci wàllum projet bi maanaam <hesitation> mëbët bu njëkk bi maanaam yokk <hesitation> doole maanaam béykat yu ndaw yi <breath> loolu moo nekkoon mëbët bu njëkk ba parce que dañoo seetlu ñoom ñooy gën a sonn bu ñàkkee taw bu dund bi seeree <breath> bu dund bi tamit waañeekuwee <hesitation> en tout cas production yi ñu wàññeekuwee moom la ñuy ñoom la ñuy xam ni que ñoom la ñuy gën a <hesitation> gis ni que ñoom ñooy gën a sonn loolu moo waral mëbët bu njëkk bi <noise> ci ñoom la dooleel seen kan <hesitation>
kattan
seen kattan ci wàllum mbéy
ok
<hesitation> ñaareel bi <hesitation> maanaam <hesitation> xam ma nu ko <breath> wolof di ko naan mais protéger les en tout cas seen <breath> <hesitation> jox leen ay kaaraange pour mën a <hesitation> jànkuwanteel ci wàllum ñàkk ndox mi waaw ñetteel bi <hesitation> maanaam yokk tamit seen <hesitation> capcité d' adaptation damaa <hesitation> <breath> daanaka peut être di nga ko faram-fàcceel ci wàllum wàllum tubaab ci maanaam ci wàllum assu <hesitation> wàllum crédit wàllum épargne tamit moo tax mooy ñetteelu ak ñeenteelu pàcc bi jàppaleleen ci wàllum crédit wàllum épargne <breath> ñeenteel bi tamit loolu mais nag loolu dafa soxla surtout gouvernement bi <hesitation> ci fànn yi nga xam ne <hesitation> am nay kuréel yi nga xam ne gouvernement dakoo am <breath> ay DRDR SDDR ñu nga xam ne dañuy gëstu tamit ci wàllu kii bi loolu <breath> <hesitation> mëbët boobu tamit loolu pour mu sappali tamit ànd ak waa mu kii kuréel yooyu pour ñu mën a saytu ci ñun lu ñuy def <noise> est ce baax na est ce que méngoo na ak <hesitation> lu baax maanaam contrôle qualité quoi loolu moo waral sunu teewaay fii en fait non lii moo nekkoon sunu mëbët yi si wàllum projet bi
loolula
parce lépp loo gis tamit dañuy tra dañuy liggéey toujours ak waa <hesitation> kuréel yi nga xam ne gouvernement bi moo ko sooxee fii quoi waaw
<breath> loolu am na solo trop mbokk yi xanaa di leen fàttali rek que ne ba léegi yéen a ngi déglu maanaam <hesitation> <coughs> seen émission bi di projet boo xam ne que ne moom waa PAM ñoom ñoo koy wéyal daal di projet 4R la nag bokk ci nag ak soutien technique nga xam ne moom mooy waa Jokalante <breath> xanaa rek di <hesitation> jox kàddu gi ki nga xam ne moom mooy suñu beneen invité bi di Souleymane Diamanka alors monsieur Diamanka daal léegi li ma bëgg laaj maanaam <breath> mooy <hesitation> énan ñooy maanaam cible bi ci projet boobu noonu ñi nga xam ne que ñoom ñooy cible bi maanaam <breath> <hesitation> ñan ak ñan ñoo war a mun bokk ci maanaam projet boobu ñan ñooy cibles directs yi ak critères yi nan la ñuy def daal ba tànn nit ki <breath> ndax mu mun bénéficier wu ci projet bi ni ko monsieur Diatta waxee gis nañ ne que ne am na solo trop <breath> lan la ñuy fexe nag ba bokk ci projet boobu <noise>
<hesitation> jërëjëf monsieur Kanté maa ngi lay <hesitation> gërëm te aussi di rafetlu <breath> sa question bi

tey jii boo xoolee PAM <hesitation> nit ñi nga xamante ni néew di doole yi <breath> la PAM di gën a jàppale donc di accompagner gouvernement Sénégal ci fànn boobu <breath> mais ci projet bi boo xoolee cibles yi di nga ci fekk <hesitation> jigéen ñi <noise> di nga ci fekk jigéen ñi di nga ci fekk ndaw ñi communauté yoo xamante dañu naan communauté vulnérable donc <hesitation> globalement <hesitation> ñun ci yooyu la ñuy yëngu nga xamante ne vraiment ay néew di doole lañ <breath> ci ay critère yoo xamante ne dañ koy teg ñu ngi koy saytu ñu xool ni que ni ménages yii nii dañoo nekk ci en situation d' insécurité alimentaire <breath> ñu war leen a mën a jàppale donc <hesitation> par rapport ak cibles yi sa laajte bi loolu mooy cibles yi daal
<hesitation> <hesitation> waa jigéen bi nag ban ban ban place la am dëgg-dëgg ci biir projet bi
waaw boo xoolee ñun <hesitation> par rapport sunu cibles yi boo jëlee téeméeru téeméeru <hesitation> bénéficiares tey mun nañu wax quatre vingt yi yëpp <noise> ay jigéen lañ donc jigéen ñi doon nañ cibles bi nga xamante ne que <breath> PAM bàyyi na xel ci ñoom

ñoom ñooy jàppale borom kër yi <breath> ñoom ñooy yore xale yi ci biir kër te tey jii boo waxee <breath> sécurité alimentaire fànn yu pàcc yu bëri lay ñoo ciy ñoo ciy intervenir <breath> te jigéen doon na loo xamante ne vraiment <breath> <hesitation> ñun soxal na ñu soxal na projet bi soxal na aussi organisations yi
am na solo <breath>

kon nag mbokk yi ba léegi rek di leen fàttali que ne émission bi daal ñu ngi koy amal ci cadre projet 4R bu PAM boo xam ne financement bi nag mu ngi bàyyee ci fond vers climat <hesitation> ak ndimbal li nga xam ne moom mooy <breath> <hesitation> ndimbal technique bi nga xam ne moom mooy waa Jokalante <breath> alors monsieur Diatta ba léegi dañuy kii rek naan <breath> yan pexe la <hesitation> maanaam PAM tëral ci biir projet bii ngir mun gunge li nga xam ne moom mooy béykat yu ndaw yi nga xam ne que ne <breath> yu nekk ci en situation d' insécurité nga xam ne que ni ñoom <breath> nit mun na njort ne que ne <breath> bu ñu leen jàppalewul daal jafe-jafe bii nga xam ne moom moo tax ngeen tëral projet bii dina leen mun dab ci yoon bi
<smacks lips> <hesitation> jërëjëf Kanté ma bamtuwaat ci wàllub projet bi sànq si njëlbéen maa ngi doon ne <breath> <hesitation> projet bii dafa am ñeenti pàcc <hesitation> comme pàcc bu mu njëkk moo noon <breath> loo lu ñ luñ koy naan éduction des risques <breath> maanaam day gëstu ci wàllum <hesitation> activité <noise> maanaam wàllu digue :gra construction de cordon pierreux ci wàllum aménagement de vallée acyivité de planage pour mën a jàpp ndox pour mën a nit ñi tamit mën a bé <hesitation> béy maanaam ceeb surtout ci wàllum ci ci gox yi <hesitation> ci ci ci faro yi daal <hesitation> ci yu fànn foaraine yi day am <hesitation> ay jafe-jafe ci wàllum suuf suuf si tamit day gàllankoor <breath> lu bëri <breath> moo tax ñu def ay cordons pierreux pour mën a <breath> <hesitation> bloquer suuf soosu mu bañ a wàcc ci ci kii ci faro yi nga xam ne ceeb dañ ko fay béy <breath> <hesitation> ci loolu tamit ndox mi des fois dafa doon jafe pour ñu jàpp ko parce que fii <breath> <hesitation> maanaam ci faro yi <hesitation> faro yi ni mu tëddee <noise> <hesitation> dañoo gisoon ni kii pour ñu mën a nit ñi mën a <hesitation> <noise> <hesitation> seen activités yi mën a jëm kanam seen activités <hesitation> mbéyum ceeb surtout ci faro yi <breath> yi dañu jàppoon ne il faut que <noise> muy def ay <noise> digue de protection digue de séparation <hesitation> digue de * pour que <noise> ndox mi mën a nekk sur place bañ moom mu raw ñu que nit ñi mën a béy ceeb <noise> loolu ci beneen fànn la <breath> yeneen fànn yi tamit ci toujours ci pàcc bu njëkk bi dafa am ay activités maanaam diversification production <noise> bu njëkk ba boo am na yenn gox yi <breath> yoo xam ne mboq rel la ñu doon béy <noise> léegi pour mun a am chance lu bëri ne leen ren da ngeen di béy ceeb mbéy <hesitation> béy ñebe béy dugub béy ceeb en même temps aussi bokk ci pour <breath> mun a am disons <hesitation> maanaam chance yu bëri ci wàllum <hesitation> production <noise> agricole <breath> beneen fànn bi tamit bu nawet bi jeexee <hesitation> maanaam tamit jàppale bi tamit wàllum activité maraichère la <noise> foofu tamit <hesitation> gox yu bëri <noise> da leen di jàppale ci fànn boobu tamit <hesitation> parce que boo gisee poblème production maraichère bi <hesitation> lu ñu ci gën a am ay jafe-jafe maanaam ndox mi ndox mi <noise> dafay am problème parce que des fois da ngay dañ leen di jàppale <breath> bu ñu demee ba yenn période <hesitation> nu mu tudd activité maraichère yi <hesitation> teen li nga xam ne lañ doon kii lañ lañ si foofu la ñu doon am amee ndox pour arroser teen yi des fois day ndox mi du du doy
waaw <noise>
léegi ay mini forage la ñu doon implanter la ñu doon foncer <breath> def ko ci yenn goxu marai <hesitation> périmètres maraichers yi loolu ndox mi léegi ci fànn yu bëri ci gox yu bëri yi nga xam ne fa fa la ñuy jàppalee nit ñi loolu moo waral nit ñit di continuer seen activité maraicher <breath> <hesitation> mais activité yi ma wax nii ci fànn bi tamit daa am ay équipements ay matériels arrosoirs matériel arrosoir yëpp dañ leen koy jox tamit pour muy kii <hesitation> ñaareelu pàcc bi lu ñu naan assurance agricole assurance agricole boobu <hesitation> maanaam ci fànn bu nga xam ne assurance dafa bëri ay pàcc assurance parce que <noise> bu doon dañ doon wax assurance mun nañu ne élevage <noise> <hesitation> en fait risques yi daal dañoo bëri mais risque bu ñu <hesitation> bu ngeen xam ne ñun <breath> moom la ñu jàppalee <hesitation> populations yi <noise> ci wàllum déficit pluviométrie maanaam ñàkk ndox mi bu ñàkkulee bu ñàkkee ndox ci gox yi dañoo am ay ay jumtuwaay yi nga xam ne dañ koo dañ ko placer ci dëkk yooyu <breath> yuñ naan ay pluviomètres automatiques <hesitation> maanaam ku nekk même <hesitation> côté Dakar dana xam ni que béréb sangam lii moo fa taw ndox parce que <breath> appareil boobu day def ay lectures pour joxe résultats quantité ndox bu nga xam ne daf fa taw mais bu nga xam ne des fois tawul tamit assurance bi <breath> bu demee ba appareils yooyu ne ah dëkk bii tawul nga xam ne et puis appareil bi day am rayon de cinq kilomètres bu tawulee appareil bi da koy signifier au niveau de l' NACIM ñoom ñooy xam ni que ah gox bii tawul <breath> ren war nañu am ay ndàmpaay pour ndàmpaay boobu nag bu ñu ko jotee <breath> foofu la nit ñi tamit jëlaat pour jëndi jiw pour maanaam <hesitation> camapagne bu si topp

que mais bon pour bokk <breath> <hesitation> PAM da lay laaj nga liggéey <noise> ay activités communautaires ngay def <smacks lips> boo defee activité communautaires yi loolu day wàññi <hesitation> prime bu nga war a joxe waaw <hesitation> <hesitation> ci <hesitation> misaal <hesitation> ren dañoo ne <noise> ku liggéey ñeenti fan boo liggéeyee ñeenti fan <hesitation> prime boobu nga xam ne huit mille francs la woon huit mille frans bi day wàññeeku <hesitation> di nga joxe trois mille cinq cent <noise> yeneen lu des noonu maanaam quatre mille cinq cent yi PAM moo koy jël en charge mooy loolu mooy ndimalu PAM léegi dañ koy def progressivement di retier progressivement ba nit ñi dugg ci wàllu assur ñu xam kii bi parce que ci njëlbeen day métti <noise> nga ñëw nit surtout ku néew doole nga koy laaj <hesitation> junni ak juróom-benn téeméer <breath> day métti
<smacks lips> léegi ñoom liggéey boobu ci ci ci ci faro yi laén koy def wala ban façon liggéey ngeen leen di sant ñuy def
ñoom dañuy def ay activités de cordon pierreux maanaam pour wàññi suuf si dugg ci faro yi am na ñu nga xam ne dañuy def ay gigue pour mën a jàpp ndox mi <hesitation> ci loolu la ñu leen di laaj pour ñu def ko boo ko defee maanaam activité communautaire la
<hesitation> <hesitation> <hesitation> te ñoom faro yi ñuy liggéey si seen bopp foofu la ñuy liggéeyee
foofu la ñuy liggéeyee voilà
bu ko defee tamit liggéey boobu ñuy def mooy wàññi li nga xam ne moom mooy seen apport pour bokk ci projet bi
exactly
PAM moo def pexe boobu
waaw léegi nag boo ci bokkee bu demee ba am <hesitation> lu ñuy naan déclenchement bu dee taw bi demeewul noonu ba appareils yooyu may wax noonu si <hesitation> signaler na que ah fii gox bii tawul il foog ñii di am ndàmpaay ndàmpaay fa lay jógee mais après ñooy calculer mais dina am tamit yeneen équipe yi nga xam ne <breath> dañuy ñëw tamit di jaar ci gox yi di waxtaan ak ñoom parce que appareil tam mun na am njuumte loolu moo waral tamit ñii wàcc ñëw ci gox yi pour waxtaan ak ñoom

parce que waxtaan yi des fois mun na ne ah ñun fii ren <breath> tawul appareil bi des fois mun na ne ah fii ren taw na xam nga loolu la ñuy méngale pour xool xayma pour mun a xam ni que ah gox bii

ok
<hesitation> loolu mooy ñaareelu pàcc bi ñetteelu pàcc bi ak ñeenteelu pàcc bi dañoo presque <hesitation> dañoo ànd maanaam kuy leb <noise> ak nga xam ne day de day kuy denc dañuy ànd parce que da ngay da ngay da ngay denc jékki-jékki leble activité boobu dañuy ànd toujours <breath> <hesitation> maanaam crédit épargne
waaw
mun naa ne sax épargne et crédit
épargne crédit <hesitation> <hesitation>
parce que <hesitation> du ñu dem ci yenn <hesitation> nu mu udd <hesitation> structures de crédit yi comme ay ñoom crédit mutuel ou ay ù alors que ay kuréel yu ndaw la ñuy tëral ci gox yi ñuy liggéeyee <breath> nga xam ne ay groupes yu ndaw yu nga xam ne dina am vingt à vingt cinq membres des fois mun na nekk ay jigéen kese mën na nekk ay góor kese mais mun na nekk ay groupes mixte mais lu ci faral comme kii nu mu ko waxee ci njëlbeen <breath> ci boo xoolee ci ñoo xam ne ñoom la ñuy liggéeyal <hesitation> juróom-ñett fukk yëpp ay jigéen la ñu <breath> daanaka ci groupe EPC yi ñun sax EPC la ñu ko waxee épargne pour le changement <noise> <breath> waaw parce que da ngeen dañuy épargner après ñuy def ay leblante ci biir bu ñuy leble ci biir après dina am benn taux bu nga xam ne moom la ñuy fay ay groupe boobu tamit léegi taux yooyu <breath> li ñuy fay bu année fiscale bi jeexee dañ koy séddale entre ñoom ku nekk tamit defaat yëngu ci yeneen activités génératrices de revenues
waa
mais loolu tamit ci loolu la ñu bëe ñi nga xam ne ñuy ñi nga xam ne fa la ñu sukkandikoo <breath> fa la ñu amee xaalis pour mën a fay prime mu assurance bi daanaka bu kii parce que kuy béyak beneen kii bi tamit activité EPC bi da lay andil xaalis xaalis boobu moo leen di permettre tamit ñuy supporter <hesitation> problème mu assurance bi gis nga lëkkaloo boobu am ci ñeeni kii ñeenti pàcc yi loolu moo waral suñu kii <hesitation> dinaa rappeler tuuti que programme bi <hesitation> di naan depuis deux mille dix neuf la mais deux mille vingt trois lay jeex <hesitation> pàcc bu nekk tamit am na nu ñu koy kiiyee daanaka peut être borom <hesitation> dina am question bu ciy ñëw <breath> mais ci wàllum pàcc bu njëkk bi fii Kolda ak PROVAL lañ koy liggéeee maanaam <hesitation> ci wàllum <breath> jàppale dundal suuf bi <hesitation> wàllum mbéy ak PROVAL lañ koy PROVAL CV bu ñuy naan ex PDRS ou <hesitation> ñaareelu pàcc bi ak waa CNAAS lañ koy liggéeyal compagnie nationale d' assurance agricole ñoom assurance rek la ñuy yëngu ñetteelu pàcc bi ak ñeenteel bi ONG La Lumière la ñuy liggéeyal ci wàllum kii boobu <breath> mais côté AN <hesitation> côté Tambacounda pàcc bu njëkk bi ak ANCAR la ñuy liggéeyal mais yeneen pàcc yëpp ak <hesitation> CNAAS la ñuy liggéeyal maanaam compagnie nationale d' assurance agricole La Lumière mu ngi Tamba mu ngi Kolda <breath> waaw
<hesitation> <hesitation> <breath> jërëjëf <hesitation> William <hesitation> Diatta bu PAM fii ci Kolda xanaa mbokk yi ba léegi rek di leen <hesitation> fàttali que yéen a ngi déglu seen émission bu projet 4R bu PAM <hesitation> ak ci ndimbal li nga xam ne moom mooy ndimbalu technique <hesitation> Jokalante <breath> xanaa léegi damay gestu rek ci ki nga xam ne moom mooy Souleymane Diamanka <breath> alors <hesitation> monsieur Diamanka xanaa damay laajte rek yéen waa PAM lan ngeen prévoir rek ci maanaam réduction risques yi li nga xam ne que ne <breath> <hesitation> PAM prévoir na ko <breath> pour maanaam <hesitation> wàññi lépp loo xam ne ci wàllu risque la jàppale li nga xam ne moom mooy producteurs producteurs yu ndaw yi nga xam ne que ne seen loxo jotul seen i ginnaaw <breath>
waaw jërëjëf <hesitation> monsieur Kanté <hesitation> je pense que par rapport ak loolu <hesitation> sama naataango bi di William jot na ci <hesitation> jot na ci wax sànq nii donc <hesitation> am na <hesitation> stratégies yu bëri ya nga xamante ne teg nañ ko pour mun a accompagner population yi wala <noise> cibles yi nga xamante ne ay bénéficiares lañ ci wàllum <hesitation> agriculture bi donc di def ay activités yu ñu naan DRS défense et restauration des sols yoo xamante ne dañ koy def ci wàllum d' abord bañ suuf si yàqu bu dee <hesitation> si yenn zones yi <breath> loolu la ñuy wax ne maanaam mbirum pause de <hesitation> cordon pierreux yi xam nga loolu

parce que bu duggee ci biir faro bi day yàq suuf soosu donc production bi dootul baax <breath> donc lu ñu def ci zone yoo xamante ne dafa am ay <hesitation> nivelations yoo xamante ne baaxul dañuy def tout pour que <breath> suuf si bañ a egg ci biir foofu noonu donc yooyu ay genre activités yoo xamante dañ koy faral di def <breath> donc ci biir loolu tamit ba léegi accompagner population yi ci services climatiques yi <breath> donc services climatiques yooyu tamit comme sànq fàttali nga ko si njëlbeen bu ñuy door émi émission bi doon na li nga xamante ne tey <breath> <hesitation> dañu constater ne que taw bi bëreetul donc am na ay ay stratégies yoo xamante ne ay si lu dem si par exemple <hesitation> <breath> ay semences yoo xamante ne dafa gaaw ñu orienter population yi ci fànn yooyu xamante dañu mën a jënd luy mun a utiliser ay semences yoo xamante ne <breath> doo ko bàyyee <noise> loo xamante ne war nga toog ay quatre mois cinq mois production bi du baax nga xamante ne <noise> ci <hesitation> ci diir bu gàtt war nga mun a am benn production bu baax <breath> donc yooyu yëpp doon na ay <hesitation> <noise> ay systèmes yi nga xamante ne ne <breath> dañ koy defal au au profil des populations pour que tey jii lépp lu ñu wax par rapport ak risque yoo xamante ne ñoom ñu ngi koy <breath> encourir waaw
<hesitation> <breath> waaw Diamanka ba léegi rek xanaa dañuy <hesitation> dañ lay del doo bàyyi kàddu gi rek li nga xam ne moom mooy maanaam <breath> système bi nga xam ne que ne tëral ngeen ko ba léegi pour développer lenn li nga xam ne moom mooy culture épargne ak crédit maanaam denc di ci liggéeyee tamit boo soxlaa nga <hesitation> leb si

lan nga ciy yokk <breath> ba léegi nag ngir mun leeral mbir mi
waaw <hesitation> boobu fànn pàcc mooy quatrième pàcc bi doyen William wax na ko sànq

<hesitation> di nuyu Aïdara mi nga xamante ne mooy coordinateur projet bi fii ci Kolda <breath> te doon na koo xamante ne aussi daf ñuy jàppale bu baax il est très disponible donc boobu parenthèse la boo xamante ne bëggoon naa ci <hesitation> bëggoon naa ci wax mais surtout par rapport ak EPC bi <hesitation> dafa am ay groupes yoo xamante ne <breath> ñoom communauté yi ñoom ñooy organiser wu donc groupe de femmes la soit des fois mun na nekk groupe de femmes moo bëri moo ëpp <breath> mun na nekk groupe de d' homme <breath> yoo xamante ne ay góor kese la munna doon groupes yoo xamante ne mixte la donc góor ak jigéen lañ ciy fekk <breath> boo xoolee par rapport ak nombre de participants yi ci groupe EPC yooyu noonu day dem des fois entre vingt ba vingt cinq personnes <breath> donc day am ay cotisations yoo xamante dañ koy faral di def cotisations yooyu ñoom ñooy xool lan moo leen arranger lan lañ mun a def ku nekk <breath> mun nañ ne par exemple groupement bi nii ñun de ah ñun cent franc la ñu war a di mun a def chaque semaine di cotiser cent franc chaque membre <breath> wala ñu ne mun nañ def cent cinq cent franc chaque membre <breath> donc loolu noonu buñ demee di ko di ko <hesitation> obiliser dina dem ba benn waxtu dañuy toog ñu ne ah léegi de bëgg nañ ko toj kees bi wala ñu mun a xool ñu ñuy lebal ci biir groupe bi <noise> comme ça ñooñu dañuy jël xaalis boobu <breath> dem def seen i yeneen activités génératrices de revenu su ñu ñëwaatee semaine prochaine wala mois prochain pour defaat seen seen ndaje boobu dañuy cotiser waat ku nekk day delloo siparticipation am ba pare koo xamante ne leboon na <breath> day am benn apport bu mu ciy teg exemple lebaloon nañ la cinq mille franc mais dinañ si teg cinq cent franc ci biir cinq mille franc boobu noonu ñu lebaloon la <breath> donc loolu la ñuy def <breath> di def di def ba nga xamante ne que tey am na ay groupement yi nga xamante ne <breath> dañoo autonome ba xamante ne am nañ ay deux millions trois millions yoo xamante ne <breath> ñu ngi koy épargner ñu ngi demal seen bopp <breath> donc loolu vraiment doon na loo xamante ne <hesitation> fànn bu bu am solo tey jii boo xoolee femmes yi <breath> soxlawuñ sax di dem yenn institutions de microfinance yi buggu ma tudd ay tur mais duñ fay dem sax ñoom ñooy xool seen biir ñuy lebalantee noonu ay taux yu ndaw boo xam ne du leen sonalba pare ñu ngi <breath> cotiser ay ak <noise> ak montant yoo xamante ne c' est vraiment acceptable
<hesitation> <hesitation> <breath> waaye nag boo seetloo li nga xam ne moom mooy Jokalante suñu <noise> technique Jokalante à chaque fois boo nee PAM nga ne Jokalante <hesitation> monsieur Diatta mun nga ñu faram-fàcceel tuuti ban liggéey ba ban accompagnement technique la Jokalante di am ci ci ci ci biir wéyal projet 4R bi nii
<smacks lips> <hesitation> jërëjëf Kanté <hesitation> Jokalante maanaam suñu benn partenaire la

comme ni nga ko waxee sànq si njëlbeen PROVAL ANCAR ONG LA Lumière <breath> Jokalante tamit si la bokk ab partenaire la et ci li muy gëstu surtout ci <hesitation> wàllum <hesitation> maanaam tasaare information inf climat information climatique <breath> <hesitation> ñoom ñooy xool ne bu ñu gisee ni que asamaan si tey ah xiina na xool seen calcul <breath> ne ñu xam ne que fii dana taw automatiquement dañuy yónni ay messages <breath> ci portables ñëpp parce que ci njëlbeen peut être dama koo fàttee wax <breath> dañoo recenser de quatre mille producteurs <breath> deux mille fii deux mille Tamba <breath> ñoom dañuy recevoir ay messages ñu nga xam ne munuñu lire message vocal la ñuy recevoir
ak waa Jokalante
ak Jokalante
<noise> ok
pour ne leen ah attention période bii dana taw préparer ñoom dañuy xam naka la ñuy planifier seen activité agricole <breath> ñu nga xam ne mën nañu lire tam message écrit la ñuy recevoir waaw loolu da~koy def tout le temps man mii di wax nii sax dama koy recevoir pour xool messages yi ñuy envoyer sama benn naataangoo tam da koy recevoir mais message vocal lay recevoir man message écrit laay recevoir <breath> loolu da leen di jàppale ñoom nag ñooy xam naka la ñuy planifier seen activité parce que ku recevoir message boobu bu dee tey dana taw <breath> oubien du taw dana tàng yooyu da nga koy xam dèjà <breath> da nga naan est ce que jar na may dem di jiw
<hesitation> ok
waaw <noise> loolu da lay permettre nga mën a xam fooy teg sa tànk

mais boo recevoir message boobu rek di nga xam ne que tey neexul <breath> mais bu dee day taw di nga xam ni que dina neex yow léegi sa sa waru si sa si sa gox bi nga nekk di nga ne sa mbokk yi ñi nga dëkkal ah tey de recevoir naa nag kenn tamit ne la ah man tam recevoir naa même message bi nii noonu la ñu koy tasaaree ci biir dëkk bi loolu mooy importance surtout Jokalante information climatique bu ñu joxe noonu lu baax la parce que da leen di préparer da leen di aar tamit <breath> ci wàllum ni muy yënguwee ku la sécuriser loolu ku lay jox information yi nga xam nooy taxawee <noise>
<breath> jërëjëf <hesitation> William <hesitation> Diatta bu PAM